Ishure mpuza amakunguwuryoa abo faransa riri bujumbura ryatanguye kwitegurira inkino zizohuza amashureyo hagati mu gisagara ca bujumbura mumenyereza, ariko aramenyereza abazotangura gukina.

Ubwiherero bw'ishure rito ry'Imatana bwahora busakajwe n'amategura. ariko kubera ugusaza kw'amategura n'ukumeneka bahavuye bahindura uburyo bwogusakaza bahasakarisha ivyuma n'amabati.

Inyuma y'ishure igitiriwe umutagatifu mikaheli harubatsweho igibanza kinini, kandi cagutse c'inkino z'umupira w'amaboko ico kibanza kikazokinigwamwo n'abanyeshure mu buryo bwokina nora imitsi.

Twaragiye gutemberera ishure rito ry'mu kivogero dusanga n' ishure rikeneye gusanurwa twasanga n'ubwiherero bw'abahungu burimwo umwanda mwinshi tugenda tubasavyeko bohakora isuku.

Ubwiherero bw'abahungu n'ubwiherero bw'abakobwa birakwiye cane ko butandukanywa kugirango birinde indwara zandukira biciye mubihimba vy'irondoka.

Ubwiherero bwubatse neza, buri n'isuku, busize amarangi atandukanye arimwo irangi ry'urwatsi rutoto, iry'umuhondo, iryera n'iritukura.

Inyubakwa y'ubwiherero hakaba har'ubwiherero bw'abahungu n'abakobwa iyo nyubakwa irashaje ikeneye guhindurirwa akarangi n'imiryango igahindurwa.

Inyubako z'amashure yisumbuye yo mu Ruvumera, n'inyubako nziza cane zubatse mu buryo bukomeye, zubakishijwe isima kandi zubatse no mu kibanza kinini, aho banashizemwo n'ikibanza co kwinonoreramwo imitsi, ikibanza bakiniramwo inkino z'umupira w'amaguru.

Urukino rw'umupira w'amaboko rwahuje imigwi ibiri wa muzinga wambaye impuzu z'urwatsi rutoto n'umugwi wa majambere bambaye umupira wera n'ikabutura yirabura hakaba ari urukino rwamaze umwanya utari muto ab'urwatsi rutoto bakaba batsinze

Ubwiherero bwo m'uburyo bwa kijambere, bakoresha m'uburyo bwo gusutama, ubwo bwiherero nibwiza burimwo isuku kandi burafatwa neza.

Ikibanza co gukiniramwo umupira w'amaboko hamwe n'ikibanza co gukiniramwo umupira w'amaguru aho hantu hari ko hakinira abana benshi muntu mbero yuko intonora imitsi aho hantuni keza cane hakikijwe n'ibiti biiboneke yuko akayagaka ha ca ari keza cane.

Ishure ryo mu Kigutu ni ryiza cane. Ni ishure ryigisha abana kandi rikabaraza, ryigisha kare mu gatondo mu masaha y'akagoroba bagaha akaryo abana ko kwinonora imitsi kugirango bakure bafise amagara meza.

Umukobwa wa Severino, n'umukobwa aciye bugufi cane kandi w'inkerebutsi mbere afise n'ubwenge, ubu ho yagiye muri kaminuza yiyandikishije mu gisata c'ubuhinga bwo gukora imiti.

Ibitaro vy'abasirikare vyarubatse ikigo c'ubushakashatsi kiri mu buhinga bwa none, n'ikigo ciza cane ikigo gisukuye, n'ikigo kirimwo ibikoresho bikwiye.

Irise yo Kumushasha iheruka kwugurura inyubakwa nshasha yagenewe ubushakashatsi izokwakira abanyeshure benshi aho baziga bakungura ubumenyi kubijanye n' ubushakashatsi hamwe n' ubuvuzi.

Naragendereye kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika barantembereje mubisata bitandukanye bafise, narashimye igisata cubushakashatsi kuko gifise ikigo kirimwo ubuhinga bwa none kandi kirimwo n'isuku.

Ikigo gishasha c'ubushakashatsi bigiramwo abanyeshure bo muri kaminuza y'umuco baragikunze cane kuko kiri isuku kandi bagifata neza ntikizosaza vuba.

Ububiko bw'imiti bw'ibitaro vya kaminuza vyo mu Kamenge ni heza cane wohora uraraba, harasukuye, harapanze, mbere baheruka no kuhashira ivyuma vyo mu buhinga bwanone.

Abanyere bo mu mwaka w'umunani bo kw'ishure rishasha ryo ku Muhabo, ni abanyeshure bazi ubwenge cane bakurikira umwigisha. Biraboneka ko n'ubu abigisha bariko barabereka uburyo bushasha bwa none. Babikurikiranye ubwira n'ubwitonzi.

Inyubako nziza cane, yubatswe muburyo bwa kijambere, harimwo amatafari ahiye, hakabamwo n'ibikorwa vy'ubushakashatsi.

ikibanza ciza cane cu bushakashatsi gisukuye ca kijambere murico kibanza harimwo urubaho rw'ibara ryera biboneka ko ariho bandika ivyo bakoze mu bushakashatsi harimwo intebe hakabamwo n'inyabwonko imwe.

Ikigo c' ishure citiriwe Mikaheli Mweranda gifis' ububiko bw' ibitabo bunini cane kandi n' ikigo gitunz' ibitabo vyubwoko bwinshi, harimw' ibitabo vy' ubushakashatsi, ibitabo vyo kwidagadura, hamwe nama bibiriya kubemera Imana.

Mu biro kwa patiri Minani, n'ahantu ho kuruhukira. Kuko yarahasize intebe wicaramwo ukaruhuka, hakaba n'akakashini gahuha umuyaga. Mbere hariho n'ibitabo kubakunda gusoma no kwiyungura ubwenge.

Iri se yitiriwe yosefu mwelanda yararonkejwe ibikoresho vy'ishure harimwo amakarata y'isi karata ya afrika n'ibindi bikoresho vyinshi cane.

Mu bubiko bw'ibitabo bwo kw'iseminare ntoya y'i Buta, harashajije cane. Barahasubiyemwo, bahasiga agashwagara mbese bahasarizisha n'uturangi, harimwo irangi ry'umuhondo, irangi ryera, ndetse baranahashize n'amatara.

Ububiko bw'ibitabo bwo kw'ishuri wacu gaheruka guhura n'isanganya aho hatse umuriro ibintu birasha biratokombera, ariko imana ishimwe uwushikiranganje bw'indero bw'araturonkeje imfashanyo y'inyubako nshasha dushiramwo ubwo bubiko baturonke sa n'ibitabo bishasha kugira ngo bitworohereze ku ngura ubumenyi.

Wamwana wanje yari yantumye kuja kumusabira uruhusha kwishure aho yagira agenda gukora ikibazo ibujumbura ariko nabaye nkuwuhayoberwa kuko ivyandiko vyari vyanditse mucongereza

Agahungu ka keremesiyo karakuze ndagaheruka ari uruhinja noe ubu kageze mumwaka wa gatatu naragiye kukaramutsa iyo kiga sanga kari mwishure ryagatatu C

Ahahoze ari ububiko bw'ibitabo muri rise yo mu ngagara bahashize ibikoresho bitagikoreshwa nk'intebe n'ibindi n'ibindi, kubera yuko habonetse intebe nshasha banabubakiye inyubako zindi shasha.

Iyo amashure baheruka kubaka yo ku musama bayafashe nabi cane nta siukubayagirira, kandi bariko arasaza hakir ikare.

Murikigihe cibura ry’ibitoro, imiduga iragwira igatondo umurongo, igaheze igaca n'inyuma yinyubako y’inama nshingamateka, abantu nabo baguma bahagaze barindiriye bamwe bidoga abandi bihanganye.

Ikigo ca kaminuza ntari rugamba caruguruye inyubako yayo nshasha ubatse mu kibanza kineni iyo nyubako akabario i gorofa igeretse kabiri yubakishije amatafarahiye bakaba barakingiye amabara z'ayo hejuru hamwe n'utwuma basigishije hibara ry' ubururu.

Hamwe higa umwuzukuru wa kosima urashobora gusaba umuduga wunguruza abana n' abantu bakuze ko woza uramudutahanira canke ukamwitorera.

Wa mukobwa wanje yatangure uwa mbere yabwiye ko asiga yazi guco apa aheze aranyu areka ivyo yaca afye ambwira ko aryara ishure ahandi ari bwa buntu bakoresha nk'iyarara ikindianyereka ngo nindobo ikindi umukubuzo akayabu ni cupa, kandi aheza avyandika mu rurimi rw'igifaransa.

Ikibanza co kuruhukiramwo c’abana bo mw'ishure rito ryo mu kamenge, baragishizemwo ibikoresho bikwiye kugira ngo abana bakine bongere baruhurire umutwe imbere yuko basubira mw’ishure.

Basabose n'umunyeshure yiga mu mwaka w'icenda. Amanota y'ishure yarasohotse ariko ntiyashoboye kuja kuyaraba kuko yaragwaye aryamye mu bitaro.

Mu ntara ya Rumonge, hazindukiye abakuru ba leta y' igihugu, bari baje kuraba ingene, aho abarovyi barobera mu kiyaga ca Tanganyika, ibikorwa barimwo vyifashe .

Basabose ni umunyeshure yiga mu mwaka w'icenda. Kw'ishure iwabo amanota yarasohotse. Ariko we ntiyashoboye kuja kuyaraba kuko yari agwaye, yari aryamye mu bitaro.

Ikigo gisha shaca ishureritoyikumugina ni ciza cane kiri mu kibanza kinyeni hashajishije amashugwe niutwatsi baryubakishije amatafari ahiye bashako imiryango n'amadirisha vy'ivyuma biri mwibara ry'ubururu.

Ubuhinga bwokwigsha abana kwandika no guharura nibwinshi cane, hariho ubuhinga bwogukata impapuro bukazandikako indome canke ibiharuro canke ukabazisha utuntu dukozwe mumbaho ukatwandikako indome canke ibiharuro nyene.

Amashure mato mato yo ku Mutaho, yubatse amanuka nkayaja mu mwonga. Kuri ayo mashure, akikijwe n' ishamba ryo mu mwonga ririmwo ibiti vyinshi cane. Kandi ayo mashure yubatswe mu buryo bugezweho, agasakazwa n' amabati yo mu buryo bugezweho nyene.

Kw' ishuri kwa ba Kaneza barahamagaye abavyeyi ngo baze barabe aho ibikorwa vy' abana babo bigeze. Nsanga Kaneza wanje yaracafye inzu, imeza, imodokari , igiti, ikibuga, hamwe n' igikombe, mbere araheza avyita amazina mu gifaransa.

Uburaro bw'ishure ryo murimuziba ryashaje ,impome zikaba zikeneye gusirwa akarangi, ahasakajwe amabati hamwe hamwe hakaba hakenewe gusubirwamwo no kunagurwa.

Umwana wa Razaro yavutse atumva atavuga none yakwije imyaka itandatu kandi hano kugatumba iwacu haraje ishure ryigisha abana batavuga kandi batumva.

Mw'ikomine ya Rusaka hari ivu ritukura iyo imvura yaguye abanyeshure bakaja kw'ishure bashika banyagiwe kandi basa nabi cane kubera inombe

Mu ntumbero yo kwitwgurira ikibazo ca Leta, ishure rya Stella Matutina ryarasohoye intebe hanze kugira ngo abakozi batangure ibikorwa c'amasuku kugira bitegurire neza aho abana bazokorera Ico kibazo.

Insamirizi Nderagakura yararonkejwe imfashanyo y'imiliyoni zigera ku majana ane, bakaba bakoresheje ubwo buryo mu gusanura abamenyeshamakuru bakorera muri iryo nsamirizi nyene.

Ishure ryisumbuye ry'ubugendana ryarubatse iraro rusangi akaba muri ubwo buraro habamwo igice kimwe abahungu ikindi gice kikabamwo abakobwa.

Igihe nari ruguru kuramutsa abavyeyi yoranda yarampamagaye arambwira ko amanota yasohotse ndaheza ndamusaba ngo aje kundabira ko namenye canke nayobewe sanga naramenye.

Ikibanza ciratiro ci Gitega n' ikibanza ciza cane gisharijwe n' amashurwe kikaba gikikujwe n' ibiti, mbere baranahashiz' ubwugamo bw' imiduga y' abashitsi.

Abana nigisha mw'ishure ryo mu wa kabiri ni abana bato, abana baciga. Rero tubaha imyimeyerezo icoroshe, nkiyo yanditse ku rubaho y'ikirundi.

Igicapo gicafyeko umupanga, isuka, isipiri, ishoka, igipawa, inkorofani, icansi, n'umuhoro vyose bisiguwe mu rurimi rwicongereza.

Ishure ryo ku kirindiro ryarashizeho ubuhinga bushasha bwo kubika amazi y'imvura bakoresheje amatanke ntibagejeje aho bashiriyeho n'abana uruvuma kugira ngo bazi bararonka ingene bidagadura mu kanya ka akaruhuko.

Abana ba Mugirente baraciye ubwenge cane. Baragiye gukora ikibazo cahuza abana bahurikiye mu mihingo yose y'igihugu kandi batahanye ubuganuke.

Wamwana wa kirisiyana muto yavutse atumva kandi atavuga, none se yagiye kumwandikisha kwishure ry'abatumva kandi batavuga kuko hageze kwaja kw'ishure.

Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ry'umwana nagateka kiwe, ryararonkeje biciye munfashanyo, ishure rito ry'imugera, intebe zo mubwoko bw'ibiti vyumu karatusi, n'intebe zikomeye, intebe zizoramba.

Amashure matomu atoye ku mushasha yubatse mu buhinga bwiza cane n'amashure basize agasima bashizeho intebe zikwiriye abanyeshure barashizemwo n' amatara kugira ngo abana ntibareke kwiga ku mugororo ba.

Ikibanza ciza cane gisharije ibiti, ico kibanza kikaba kirimwo imiyabaga y' abahungu n' abakobwa, bakaba bariko baritegurira kuja mw' ikarashishi.

Mw'ishure abana bariga igice ca mbere, maze bakaronka akaruhuko murako karuhuko abana barakiniramwo kugira ngo baruhurire umutwe bongere binjire mu gice ca kabiri baruhutse.

Umwaka wa kane wo mw’ishure ritoya ryo Kumugumya, abanyeshure bariko bariga ivyigwa bitandukanye ariko uwo musi nasanze bariko biga icigwa c’igifaransa.

Inyandiko z'ibiharuro zihometse ku ruhome rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi munani icenda cumi cumi na rimwe cumi na kabiri cumi na gatatu cumi na kane cumi na gatanu cumi na gatandatu cumi n'indwi cumi n'umunani cumi n'icenda mirongo ibiri.

Ishure rito ryo ku muyebe bararisubiyemwo eka n'ishure ryiza ry'akaroruhore baryubakishije amatafarahiye mbere barisakaza amategura iryo shure barariteyemwo n'amashurwa gwe bashishiramwo ni'ikibanza abana bidagaduriramwo.

Ishure ry'intango ry'i Mutaho, riratanguye gusaza. Amabati yatanguye gusaza kubera iri zuba n'imvura, Abayobozi b'iryo shure nyene bakaba basaba ubufasha Leta n'imvukira zose zo muri iyo ntara.

Naragiye kuramutsa b'abahungu ba singira nka bo aho biga, kandi barara mu buraro nkicenjira nsanga na ahantu ari ikibanza cagutse cane kirimwo n'amazu meza akomakomeye.

Ikigo c'abafurera ba bene yosefu ni ikigo kinini, kandi gitegomwe kerimwo inyubako nyinshi zitandukanye harimwo inyubako z'ubuyobozi bwaho n'izo uburaru mbere n'ikibanza bine nontoreramwo imitsi.

Umwigisha iyariko arigisha abanyeshure baramutega amatwi bakumviriza, ariko hariho nabasamara ariko abo ntiboba akarorero twofatirako keza.

Nagiye mu kiyange ndondera wa muhungu wa buroso aho yagenywe mu mabanga ya musitanteli uwo nabaza wese aho ibiro vyiwe biri yabwira ko ntazimira koko ni vyo nashitse mbona umuryango winjira mubiri we.

Ikigo c'amashure ciza cane hari n'inyubako zubatse mu buhinga bwiza ico kigo kikaba cagutse kikaba gikikijwe n'ibitoke n'ibindi biti vyo mu bundi bwoko. Izo nyubakwa zisakaje amabati y'ubururu.

Ubwiherero bwubatse neza mu buhinga bwa kijambere; bwubakishije amatafari ahiye; bakaba barashize muri ubwo bwiherero ibibanza vy'abahungu bitandukanye n'ibibanza vy'abakobwa.

Ishure ryo kumusave bariko baragerageza kurisanura barakuyeho amashamba yarahari baraca akabarabara abanyeshure bacamwo ariko ntibaciye ibiti kuko dukwiye gukingira ibidukikije.

Kwigisha abana b'umwaka wa mbere si icoroshe kuko ntibaba baramenya guharura, ntibaba baramenya no kwandika neza, rero bisaba ubuhinga. None Karara yarabutoye, afata udupapuro atwandikako ibiharuro, araheza aradukata.

Ikibanza ciza cane gisharishije amashurwe n'inyubako zubatse mubuhinga bwiza , c'ubakishije amatafari ahiye , hasakajwe n'amabati asa n'urwatsi rutoto.

Ishure ry'isomero ryo mu kibumbu yararonkejwe inyubako y'igikoni kigezweho bakinjikiramwo, ico gikoni bakaba bagishizemwo ibintu vy'ibisafuriya binini binini bikazokorohereza ababikoresha kugira ngo bateke vyinshi mu mwanya ukwiye.

ishure nderabigisha ryo mu kibumbu ryaragendewe n'abagiraneza baje bakomoka mu gihugu c'iburayi, abo bagiraneza bakaba basize batanze impano y'ibitabo vyubushakashatsi.

Amashure yo ku Mugina. Ni amashure meza y'akarorero, abana bahiga, bambara impuzu zirimwo ibara ritukura, ayo mashure yubatswe muburyo buramba, mw'itafari rihiye, basakaza amabati mbere bashiramwo n'amadirisha y'ibara ry'umuhondo.

Amashure mato mato yo Kumuhabo yubatswe muburyo bwa kijambere asakajwe amabati bikabonekako basize naho abana bidagadurira bagakinira murayo mashure hariho n'ikibanza ciza cane kirimwo ibiti haboneka ko n'abigisha bashiramwo imiduga yabo nkagatutu.

Ikigo kinini cane cagutse, ico kigo kikaba kirimwo ivu ryinshi, hakaba harimwo ni nyubako isakaje amabati, ifise n'imiryango y'umuhondo.

Mu ntara yabutanyerera shasha muri ko mine luyigi yahoze ari intara ya luyigi ya kera harubatswe amashure mu buryo bwa kija mbere ayo mashuri akabasakajwenau ma bati bikababiboneka ko n'abana bahiga bamerewe neza, kuko bakikijwe n'ibiti.

Ishure rito n'iryisumbuye ryo ku Muhabo, bashiriye rimwe abanyeshure mu karuhuko, turabona abana bato mw'ishure rito bambaye impuzu ya kaki, abo mw'ishure ryisumbuye bakambara impuzu yera niy'ubururu, muriryo shure hakaba hamanitswemo ibendera ry'igihugu.

Amashuri yubatse mu buryo bwa kijambere, mur'ayo mashuri hubatsemwo agasima, inyuma y'abigisha hariho urubaho rwirabura, abo bigisha bicaye ku ntebe bakikijwe n'amameza ageretseko ibitabo.

Inyubakwa y'amashure yubatse ku nkengera y'ibarabara, murico kibanza harimwo utwatsi, hagakikuzwa n'ibiti, ijuru risa neza, iyo nyubakwa ikaba isakajwe amabati atukura.

Ishure ryigako abana ba Basabose niry'akarorero, ryubatse mw'igorofa igeretse kabiri, hakaba harimwo n'igiti kiboneka ko akayaga kagendagenda, hakaba hariho n'ikibanza c'imyidagaduro y'abana, kirimwo urukiramende.

Biboneka ko ari mu nyubako y'ishure, ishure ririmwo intebe n'imeza y'amwigisha, hakabaho n'intebe y'abanyeshure, rino shure ryubatswe n'amatafari ahiye bakaba bahashashe n'agasima.

Agashamba k'utwatsi kari mu kibanza kinini cagutse, hari n'igiti , hakaba inyuma y'aho hubatswe inyubako imwe yera iyindi y'amatafari n'iyindi yera haruguru.

Ikibaho cirabura c'ishure canditseko imyimenyerezo y'ibiharuro. Iyo myimenyerezo ikaba ikorwa n'abanyeshure mu gihe umwigisha aba ariko arabaha ikibazo.

Ikibanza kibonekamwo inyubako, muri kino kibanza nyene hakaba hakikujwe ibiti, habonekamwo n'umwana yambaye impuzu z'ubururu, izo nyubako zisakajwe amabati.

Intebe zurubaho zishure izo ntebe zikaba zigiye gutangwa mu mashure amwe amwe yatowe na Buramatari. Vyakozwe nimfashanyo iciye ku mvukira zi Ngozi.

Nazindutse kuramutsa Butoyi mu biro iwe, aho aramutswa amabanga mashasha ya musitanteri, mu biro iwe hakaba hashajije cane, hari impapuro, hari agatabo gatukura, hari hashashe n'agatambara k'ubururu.

Amashure y'uburaro yo mu Bukeye yarubatse igikoni ciza ca kijambere, bituma abanyeshure baho bagabanya umwidogo waruhari ko bafungura batevye.

N'ikibuga kinini kibonekamwo ivu ryinshi ni mu ci ico kibuga caramezemwo utwatsi hakaba hariko hagendagenderamwo abana.

Ikibanza kinini cane, ico kibanza kikaba cubatswemwo inyubako ihagaze kw'igorofa igeretse kabiri, ico kibanza gihagazwemwo imiduga, hakaba hakikijwe n'ibiti mu masaha y'akagoroba.

Amazu y'uburaro, yo mu kigo c'ababikira, yo kw'ibanga mu ntara ya Kayanza. Ni amazu yubatswe kera ariko afashwe neza, baguma basiga akarangi kandi bakaguma bitaho ibidukikije.

Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo indero yaraje kugurura icese no kugurura ishure rishasha ry'imyuga ryo mu Ijabe, ni ishure ryiza cane ryubatse mu buhinga bunonosoye bukomeye, iryo shure rikaba riri mu kibanza kinini cagutse.

Aho naherukye ubujumbura atanaziya yantumye nku nze ndamuramukiriza umuhungu wiwe narabikoze nca kumuraba aho yiga kw'iriseyo mu nyakabiga sanga bafise amashubure meza yubatse mu nyubako y'igorofa igereze kabiri amabara z'ayo hejuru akaba akingiwe n'udukingirizotwa ivyuma dusize ubururu.

Mw'ishure ry'intango ryo mu Kibira, harakoreshejwe ikibazo mu mwaka wa kane, cari ikibazo co kwishura ego canke oya, hakaba harimwo ibibazo bine.

Hamwe ka gakobwa kanje kiga emwe ni heza cane hateye igomwe mbere hari n'akarima k'imboga barimye inyuma y'amashure, kandi abo bana baraberwa.

Kurubaho gwirabura handitse urutonde gw' ingene ibibazo vyo mwi shure bizobisikanya kuva ku munsi wa gatanu gushika ku munsi wa kabiri w' indwi iza.

Ishure rito ry'Imutaho ni ryiza cane . N'ishure ryubatse mu kibanza kinini cagutse hakikijwe n'ibiti vyinshi akayaga karahaca neza , bafise n'inyubako zubatse mu buhinga bwa kijambere .

Inyubako nshasha ya kaminuza y’Uburundi yubatswe mu buryo bukomeye kandi bwa kijambere. Iyo nyubakwa ntiyibagiye aho abanyeshure bagendana ubumuga baca. Bayubakishije amatafari ahiye, bashirako imiryango n’amadirisha vy’ivyuma biri mw’ibara ry’ubururu.

Ikigo mweranda kizito carubatse inyubakwa nziza zirimuburyo bugezweho kubomeye kandi burama izonyubako zikazoba ari izamashure yabana barerewe muri icokigo bakaba barasize nikibanza caho abobana bazokorera imyidagaduro yokwinonora imitsi

Wa mu kobwa Mariyana, igihe aheza ishure ry'intango yinjira mw'ishure ryisumbuye, yari yarambwiye ko azoja mw'ishure ry'imyuga. Ndaheza ndamubwira ko nzomufasha kurondera, ubu akaba ariko yiga gushona.

Mukibanza c' iratiro c' igitega hakikujwe n' ibiti binini binini ivyo biti kandi bakavuga ko bifise kahise aho bavuga ko vyategwa igihe havutse umwami.

Nasanze Meransiyo na Kwirina bariko baridoga abo nabo n'abigisha bo kwishure rito ryo kumutakura bavuga ko inyubakwa bakoreramwo zishaje cane zikeneye yuko bazisanasana.

Ya nyubako y'iseminare ntoya yo mu kanyosha, barayidutemberejemwo. Ntiwohora uraraba ubwiza bwayo! Ni inyubakwa nziza, inyubakwa yubatswe muburyo bwa none, kandi, n'inyubakwa iteye igomwe.

Inyubakwa nziza y' igorofa igeretse kabiri, iyo nyubakwa ikaba yubatse mu kibanza kinini cagutse , kirimwo umusenyi hakaba harimwo n' uduti tugufi , inyuma hakaba hari ububiko bw' amazi bunini. Ico kibanza ni ciza cane n' ijuru risa neza.

Kugira ngo uve mw’ishure ry’umwaka wambere A winjire mw’ishure ry’umwaka wambere B, hariyo akagendo gato ariko iciza nuko utanyagigwa iyo uriko urahagenda kuko hari inyubako yubatse hejuru ituma haba agatutu.

Ku mashure twigako, kugira uje mu buraro, bisaba ko umanuka ingazi. Izo ngazi nazo bazishizeho udutangirizo, bakaba badusize ibara ritukura.

Mw'ishure ryo mw'isemintare ntoyo mu kanyosha harubatswe inyubako nshasha y'abajejwe indero y'abanyeshure baho iyo nyubakwa ni nziza yubakishija amatafari ikabisakaye, kandi kabigeretse rimwe.

Wamuhungu wa simewo ntasamara yaranyomoje, n'uyumusi yashitse ateba kw'ishure kubera gusamara mwibarabara, yashitse abandi bavuye kuririmba Burundi bwacu bahejeje kuduza ibendera.

Kabura na tobiya bansavye ngo ndabaherekeze kuramutsa abana babo aho biga barara zangana ahantu heza cane hubatse mu buryo bwa kija mbere hasakaja ama bati meza y'iterambere barahateye uduti, kandi ihari n'ibiti birebire bituma hakayaga gatembera.

Ikibanza c'ishure ryo kumugera ni ciza cane, mbere n'abanyeshuri baho bagifashe neza kuko bitabiriye ihamagagwa ryo kuhakorera isuku imisi yose bahejeje kuhigira.

Mukigo cishure mpuzamakungu ryabafaransa harubatswe inyubako zisa nkazimwe zakera aho basakaje ubwatsi hejuru iyonyubako ifise kahise mugihugu cuburundi aho kera arivyo bifashisha mukubaka amazu

Ishure ryitiriwe umumarayika "Mikaheri mweranda" , hari ikibanza kinini kandi cagutse. Harubatswe amashure, barahashira uturima dutoduto, barahashira umwiherero, ariko kandi hari n'igiti aho abantu bateramira bagafata akayaga.

Abana bo kw'ishure ryo mu Rucunda bagendewe n'abavyeyi. Ikimenyamenya ni uko imiduga yashashe ikuzura iryo shure, aho benshi baje baje banabagemuriye.

Amashure yisumbuye yo mu Kiyange yubatse ahantu mu kiyaya bahateye uduti tumeze nk'amashurwe hakikujwe n'ibiti inyuma yaho hakaba hari imisozi. Umunsi nja kuhagendera imvura yagira igwe.

Amashure amashasha yo ku mutangaro niamashure meza yubatswe mu buryo burama barashizeho nkurubaho rwirabura bongera bagura intebe nshasha z'imbaho eka baranahasakaje igisenge bongera bahashira n'umuyaga nkuba.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa kijambere, n'igorofa igeretse kabiri hepfo y'aho hari amashure akurikirana, imbere hari ibendera ririko rirahungabana kandi hari n'uduti dushajije dukikije ico kibanza.

Ishure ry' isomero ryitiriwe Joseph Mweranda, n' ishure ryiza rya karorero ryubatswe n' amatafar' ahiye muburyo bugezweho risakajwe n' amabati, barahatey' udushurwe mbese n' ibiti birahakikuje n' abana baho barashajije basa neza, bambay' umwambaro w' ishur' ubaranga, hejuru mu kirere har' ibicu bisa neza.

Uri ko ragenda fata urugendo ruja i matana kwibarabara hariho inyubako bivugwa ko ari inyubako bubatse kugira ngo babikemwo imbuto gutyo bitume abanyagihugu baronka imbuto yo kurima igihe kigeze.

Mu kigo c'abafurero b'abene Poro, barubatse uburaro bw'abashitsi. Uburaro bwiza bwubatswe mu buryo bushasha buharawe kandi ni uburaro bufise isuku ryinshi.

Ishure rito ryitiriwe rukamweranda ryarahamagaje abavyeyi n'abanyeshure kugira barabire hamwe, kuko abanyeshure bariko barigenza mu runo mwaka none vyahavuye basanga ari ku rugero rushimishije abanyeshuri bariko bararonka amanota meza.

Bivuye kwisanganya riherutse kuba ,aho inyubakwa zimwe zimwe zishure ryimugera zahiye zigatokombera, barafashe ikibanza kimwe cishure bacimuriramwo ububiko bwibitabo.

Ishure rishasharyo mu kabezi ni ryiza wohororarora n'ishure ryubatswe mu buhinga bwa none ryubakishijwa matafarahiye mw'i gorofa igeretse kabiri barisize n'amabara atandukanye nk'iryougwatsi ruto oto hubororo niritukura.

Seminare ntoya yikibuye yarubatse amazu yuburaro inyuma yamashure ayo mazu akaba ari inyubako nziza yigorofa isakaje amabati

Ishure ryokumutana ryarasubiwemwo inyuma yaho habaye isanganya rirabomoka rero ubu barisubiyemwo muburyo bukomeye bwamatafari ahiye bahashiramwo nurubaho imbere hamwe ninyuma

Ishure Stella Matutina nishure ryiza ryatanguye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na kabiri iryo shure riracakora ariko inyubakwa zarashaje bikaba biboneka ko zikenewe gusanurwa.

Ico nama nifuza ni ukuzotemberera ikigo cari se yitiriwe umutima mweranda barambwiye ko ico kigo ari iciza cane gitunganije neza kirimwe ibiti gicubatse mu buhinga bwa none ukomeye hakaba hariho n'ibibanza vyinshi abanyeshure bidagaduriramwo.

Inyubako y'ishure ryakarorero ryi Bujumbura ni ryiza cane mbere riranagutse Kandi rishoboye kwakira abanyeshure barenga amajana atanu.

Kw'ishuri ryisumbuye ruo mu Buyenzi, harashizweho urutonde rw'ukungene ibibazo bizotangwa. Ivyo bibazo bikazotangura ku musi wa gatanu itariki cumi na zitatu ntwarante, ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatandatu, bikazoherahezwa ku musi wa kabiri itariki mirongo ibiri na zine ntwarante, umwaka wa mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatangatu nyene.

amashure matomato y'Ibuhiga yararonkejwe umuyagankuba, hari mu ntumbero yuko abigishwa biborohereza mu kwigisha neza, mbere n'abanyeshure bikaborohereza mu kwungura ubumenyi.

chimba yaranyiganiye ko hasigaye hari hikarashishi rishasha riri mu buryo bwo kuivuna umwasi .Ndaheza ndamubwira nturanguha ariko arantwara kunyereka sangana ibintu biteye igomwe aho usanga n'umuntu asimba hejuru nk'inyoni.

Mw'ishure ry'intango ryo ku Muyebe mu mwaka wa gatatu barashize intebe hanze aho abana bicara bagomba kwiyumvira no kuruhuka gato imbere yo kubandanya ivyigwa.

Kw’ishure ryigako wa muhungu wa Budomo twaraterereje abanyagihugu ariko tugira amakenga, turagenda rero kuhirabira dusanga bariko baraterereza kugira ngo bamarire inyubako yabo nshasha.

Ha ruhande y'ishure yitiriwe umweranda mikaheli harubatswe ibitaro vy'akarorero ivyo bitaro bikaba vyubatswe mu nyubako y'i gorofa higeretse kabiri bakaba baha size akarangi kugwatsirutoto.

Ikibanza kiruhukiyemwo abanyeshure bo mw'ishure ryisumbuye akaba ari ikibanza barungikeramwo kandi batumatumana ko amafaranga n'ikibanza kandi kirimwo n'ubunywero naho gufungurira.

Uyu munsi hiriwe hashushe cane izuba ryatse gose hemwe vyanse yuko nguma nsohoka ninjira nagumye mu nzu, mbere n'abariko baragenda nabona bagenda barondera agatutu.

Ba bahungu ba Zidoniya na Mupfasoni, baraciye ubwenge kandi barakerebutse, baheruka gukora ikibazo ca Reta baramenya, bungururizwa mu mashure y'akarorero y'i Bujumbura, ayo mashure n'amashure meza cane yubatse mu nyubakwa y'igorofa igeretse kabiri, reka harateye igomwe.

Nazindutse kare mu gaturuturu nja kuramutsa mwenewacu ari mu kigo c'abafurera ba beneyozefu, banyakiriye turasangira mpeza ndataha.

Ishure ririmwo intebe abanyeshure bicarako, biboneka ko hicara babiri babiri, irimwo isima ryubakishijwe amatafari , ririmwo n'agashwagara basize kera.

Ishure rito rya gihosha ryaratumyeko inama y'bavyeyi n'abanyeshure, aho bagiye kwiga imigambi imwe imwe yo guteza imber iryo shure no kurabira hamwe uburaro bushasha bwabo banyeshure.

ikibanza kirimwo inyubako y'igorofa igeretse rimwe, ico kibanza kikaba cuzuyemwo amamodokari y'ubwoko butandukanye hakabonekamwo imodoka y'ibara ry'icatsi; niy'ibara ryirabura.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'amatafari ahiye, inyubako isakaye n'amabati y'ubururu, hejuru hakaboneka ikirere ciza kirimwo ijuru risa neza n'ibicu vyera, hariho n'ikibanza kirimwo ibomba n'utwatsi tuhakikuje.

Ubusitani burimwo ubwatsi murubwo busitani hakaba harimwo inyubako y'amatafari ahiye isakajwe amabati, ikaba irimwo nutubara twera.

Ku mashure mato mato yo kurusumo barateye imbere bakaba bariko barahubaka iyindi nyubako nshasha yigorofa igeretse gatatu kurayo mashure kandi ntibibagiye ibendera aho abana baririmba burundi bwacu iminsi yose mugatondo.

Wa muhungu wa Kazimiro yantumye kumuronderera ishure ya mwene wabo none nazindukiyeyo nsanga harera kuko kari akaruhuko ku munsi mu kuru wabakozi.

Mu kigo cabapatiri harubatswe inyubako y'i gorofa igeretse kabiri, iyo nyubako ikazoba ari uburaro bwagenewe abanyeshure bo muri kaminuza baje bava kure.

Nagendeye paruwase ya bururi nsanga harabaye heza gose, hakikujwe n'ibiti, eka n'ijuru ryasa neza harimwo ibicu vyera.

Ibiro vy'ishure ryo mukabezi baheruka kwubaka inyubako nshasha ya diregiteri, iyo nyubako ikaba isize agasima bakaba bayishizeko imiryango ifise ibara ry'ubururu.

Amashure yo mukivogero yarasubiwemwo mubuhinga bwa kijambere bukomeye, bayubakishije amatafari ahiye bashizemwo urubaho rwirabura, bashiramwo intebe z'urubaho eka baranasakara bashiramwo n'amatara.

Amazu yuburaro yishure ritoya ryo murukonwe ni meza cane, ayo mazu bayasize akarangi kumuhondo bayasakaza amabati atukura, hano murikino kibanza hari ibiti bibonekako akayaga gatembera neza.

Inyubakwa z' uburaro bw' abigisha b' irise y' Imutambaro zirateye igomwe , zubatswe mu buryo bukomeye , zisize akarangi k' umuhondo kandi hakikijwe n' ibiti vyinshi.

Amashure meza cane, amashure yubatse igorofa igeretse rimwe, ayo mashure akaba arangwamwo abanyeshure basukuye, bambaye impuzu z'ibara ryera n'umuhondo.

Mu rupangu kwa mendezi ni heza cane ntiyibagiye no kuhatera ibiti nk'icipapayi n'icindimu no muri urwo rupangu ntiyibagiye kuhubakira akazu k'umukozi yanaharimye ibigori.

Iyubako z'ishure rito rya Majambere zirateye igomwe. Zubatswe mu buryo bukomeye, kandi zikikijwe n'ibiti vyinshi. Hagati muri izo nyubako bashizeyo ikibanza co gushiramwo ibendera ry'igihugu.

Abaganga bahurikiye mwishira hamwe ry'abaganga batagira imbibe bazindutse mw'isekeza ryo kwigisha abana ibijanye n'ingwara z'ica mu bihimba vyirondoka mese ntibahereje aho, kuko baciye banabapiya ma kugira ngo bamenye uko amagara yabo yifashe.

Ikibanza ciza kirimwo ibendera ry'igihugu rihungabana hakikujwe n'ibiti vyinshi ijuru risa neza, hari inyubako nziza z'akarorero hakaba hasharijishije amashuwe n'igiti womenga n'igitoke.

Ishure rishasha ry'imyuga ry'ikaburantwa nishure ryiza ry'akarorero n'ishure ririmwo ivyuma bikwiye, kandi bigezweho n'abanyeshure bahiga baragaragaza akanyamuneza bafise ko kwiga muri iryo shure.

Teresesiya wamukobwa wa rutumo ,yaranse gusubira mw'ishure avuga ko ashaka kuja mw'ishure ry'imyuga ,yagiye kwiga ivyo kujisha ,nogukora ibirato kandi bakora ibikorwa vyiza cane.

Mwishure ry' imyuga ry' ibusiga harabonetse igisata c' ububaji igisata giteye imbere cane kirimwo ibikoresho vy' ubuhinga bwa none harimwo ivyo guta ivyo kuringaniza n' ivyoguteranya urubaho.

Umuhungu wa gatarina na sebastiano nawe yariyandikishije murirya shure rishash ryimyuga ryo kumugere mbere hasigaye nibibanza bikeya hariko arahimiriza abahungu ba hariya iwabo ngo nabo basidukane niyonka ngo baje kwiyandikisha

Ikigo kirimwo abazungu, hamwe n'abirabure. Bisa n'uko bariko biga kandi bayaga bahuza, kuko bose bariko baravyihweza babishira ku mutima .

Umwuga wo guhingura urushato bakawukoramwo ibirato ni umwuga mwiza cane aho habawukora baronka akaryo ko kuronka ubumenyi bukwiye, kandi bakaronka n'ifaranga ribafasha mu kwiteza imbere.

Ishure ry'imwuga ryo kumuyebe rya ruguruye igisata gishasha mubijanye n'inyubako, turabona abanyeshure bariko bariga gukata ivyuma bambaye amasarubeti asa nk'ubururu bafise n'ivyo kwikingira kumaso hamwe no kumaboko.

Mw'ishure ry'imyuga ry'imugera ryararonkejwe imfashanyo y'amamashine y'ubuhinga bwa none aho abanyeshure ububiga gukata no kunga ivyuma.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuhinga umunyeshure hariko akoresha imashine y'ubuhinga bwa none iyo mashini ninini ifise ico ihagazeko gisa n'ubururu umunyeshure reko arayikoresha na we yambaye i saluweti y'ugwatsi lutoto.

Abanyeshure biga kw'irise yitibiwe imutima mweranda baragendeye ikigo c'ababikira citaho abana bagendane ubumuga bagiye bagemuye, kandi bitwaje tuganuke basigiye abo bana bahejeje bafashe agasa namu.

Abanyeshure bomwishuri ryimyuga ryo mukamenge bararyohewe cane kuko bararonkejwe ivyuma bishasha vyimyimenyerezo bikazoba Bibafasha muvyigwa vyabo vyamisi yose bakazokora borohewe kandi bisanzuye.

Abanyeshure bo muri kaminuza yigenga y'umuco, bariko barakurikirana icirwa kijanye n'ibidukikije, kandi bari baronse n'abashitsi bavuye i Buraya.

Uburyo bushasha bwo kwiga buratangaje abana barava ku ntebe y'ishure bakagenda bakicara aho basasiwe ibiragu bakungurana ubwenge bakabazanya bakishura binyibutsa ca gihe twiga imigani n'ibisokozo kuziko.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ituma tuma na ko amakuru n'ubuhinga bwa none bararonkejwe imashini nyabwonko bikaba vyorohereza wo wese yiga kuri ico kigo kugira ngo hiyungure ubwenge, kandi bimworohere no kwiga.

Harabaye isekeza ryo kurwanya ingwara ya malariya mu ntara ya utanyerera iryo sekeza rikaba ryatumiwemwo aba sitanteri bose n'abakuru b'imitumba n'abajejwe amagara y'abantu u buce bwose bw'iyo ntara.

Abanyeshure bo mu mwaka wa kane, kw ishure ry'imyuga y'Ubutemba, baratanguye ibibazo bakaba batanguriye ku kibazo co kwandika, ubu bakaba bari ku bibazo vy'imyimenyerezo.

Mw'ishure ry'imyuga ryo mu Nyakabiga baratanguye isekeza ryo kwiga ibijanye n'ugukora imiduga, aho bakorera bambara amasarubeti y'ubururu bikaboneka, kandi ko bari batanguye ico gikorwa aho bari kumwe n'umwigisha wabo.

Wa muhungu mukuru wa swaridi yavukanye impano ikomeye, burya arazi gucapa amasanamu y'abantu, kandi iyo mpano iramutunze, kuko asigaye yiyungunganya nk'abandi.

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari ahiye hakaba hahagazemwo abagabo bane umwe bibonekako ari muganga yambaye itaburiya yera inyuma yabo hari umuryango wicuma.

Uwa muhungu wa yuronimu yavukana impano y'uguca pa masanamu yarateye imbere yahavuye agura imashini nyabwonko zimufasha mu gikorwa ciwe.

Kuwagatandatu harabaye ibikorwa rusangi kumutumba wa kirimiro, ivyo bikorwa rusangi bikaba vyakoranije abantu batandukanye harimwo n'abafundi bariko barategura ivyuma vyo kubaka inyubako nshasha y'ibiro vya buramatari.

Naragendeye ishuri ry'imyuga ryi Kamena muriryo shure abanyeshure baho ntibaretse kugaragaza umunezero bafise kuko baronkejwe ibikoresho bishasha vyo kungura ubumenyi nasanze bambaye amasarubeti y'ubururu banezerewe cane.

Mu bitaro vya kaminuza yo mu kamenge, muganga ponsiyano yazindutse atwara abanyeshure mu cigwa c'ubushakashatsi. Abo banyeshure ntibagiye itegeko ry'isuku, kuko bagiye bambaye amataburiya yera n'ubufukamunwa.

Ikibanza gihurikiyemwo umugwi munini w'imiyabaga, kivanzemwo imisore n'inkumi. Iyo miyabaga biboneka ko iri mu cigwa. Abigisha ni babiri, umwe ni uw'igitsina gore, uwundi nawe ni umugabo.

Mw'ishure ryisumbuye ry'imyuga ryo mu Kamenge, mu gisata co gutumatumanako amakuru abanyeshure baho bararonkejwe ama mashini nyabwonko, bakaba bagaragaza umunezero wabo, aho ubu bituma boroherwa mu kwiyungura ubumenyi.

Abanyeshure biboneka ko biga muri Kaminuza , aba banyeshure barakunda icigwa bakurikiye kuko ubona neza ko bagiteze yompi.

Ikibanza kinini cagutse kirimwo inyabwonko hakaba harimwo n'abantu biboneka ko bariko bakoresha izo nyabwonko kugira bakoreshe ubuhinga ngurukanabumenyi.